Madhokodheya vabari vantu vane rudo rwemene vanotirapira ndumurwa dzedu kana isusu vantu vasharukwa vechiti Bata zvakanaka muzvibhedhlera izvozvo tinosunungukawo kana teirapwa ngekuti vane rudo rwemene.

Madhokodheya anenge akavhara madziso, pamwe nemiro ngekuti ntenda dzimweni dzaanosangana nadzo dzaanenge eide kurapa, adzidi kuti unge usina kuvhara miro, unotozopedzisira watofenda.

Ntenda dzekupisha muviri dziri kunesa muntaraunda. Dzimweni dzachona dzotoda kuti utondo hlowa nemichini yechingezi iriyo. Hino madhogodheya pamweni pachona anotohoya arivo emene eitombuirana kuti nhenda iyi yode mutombo uyu kuti vantu vaonevo kuzobetsereka.

Ndenda dzimweni dzinoda kuti madhokodheya avhare miro, nekuvhare madziso, ngekuti akakorera kudaro dzinopararira, vantu vanozara ndizvona, dzotozonesa kurapa, saka madhokodheya anogara akazvingwarira kubva kundenda idzodzo ngekuvhara kumeso nemuromo.

Enda unobairisa ndumurwa Yako pachibhedhlera ngekuti madhokodheya aripo ane rudo anenge eitokuibvunzawo zvauri kupa ndumurwa Yako kuine kuti zvinoite kuti utano hwayo irambe uripandau ere.

Kune dzimweni ndhendha dzekuti ukadzizwa unyambori pamuzi usamwa magomboti ngekuti inozotoangira ndhendha iyoyo, vandhu vanoshisha kuti varumbe muzvibhehleya vandoona madhokodheya iwona ndoanozoabhuyira hosha irikurarama munyama yavo

Madhokodheya vantu vane rudo rwemene tika svika mu zvibhedhlera umu vanoti baira veiti bhuyira mutombo inodiwa nge mukuwo pamweni pakona vanototiti musa budisa mare ingo bairwai moende kumba wotondo zorora wapedza ku bairwa kudaro.

Dzimweni ndenda dzinoda kuti madhokodheya andodzihloya, iwona akavharawo miro nemadziso, ngekuti ikapinda mumiro ,dhokodheya unozongoonana atofenda kana kutofa. Saka madhokodheya anogara akazvingwarira kundenda dzakayita seyidzodzo.

Ndumurwa dzeshe dzakura, dzinotenderwe kuzi dziende kuzvibhedhlera, dzindobairwa majikiseni, ngekuti kaani ntenda dzichingezi dziriyo, dzimweni dzakhona dzinoite kuti ndumurwayi itokura yotozwe kupanda kemoyo ichiri doko.

Mukore unoyi nhenda dzechingezi dzonesa pasi rese muzvikora umu vantu vanotoenda nezvekuvhara muromo ngekuti kani ngenhenda dzechingeezi antu akafemerana mututu unozwi watobatirawo nhenda iyoyo izvozvo totoonawo vemuzvibhehlera vanotohambawo veiuya muzvikora veitohloya vabatwa ngenhenda iyoiyo votopuwa mutombo wawo wechingezi votodetsereka mukuwo uchiripo ngokuti dzikanonokerwa nhenda idzi dzinouraye munhu.

Dzimweni mvura dzinocherwa mumakandwa ngendumurwa, adzizi kunaka kumwa ,ngekuti dzinenge dzine makonye mukati. Mvura idzodzo vantu vakamwa, ntenda yekuchaya inozoramba yeizonesa muntaraunda.

Zvinodakadza kuiona mipisi dzati chakata muntaraunda, vantu vakucherawo mvura yakachena mumipisi. Izvozvo zvinoita kuti ntarau ntenda iyana yekuchaya, isarambe yeinesa muntaraunda, ngekuti kare vantu vaimwa mvura dzemumakandwa nekudzisukisa dzinoite kuti kuchaya kurambe keinesa.

Dai hurumende yatitsirawo mupisi muntaraunda medu kuitira vantu vasaenda mumakandwa veindochera mvura yekubika kana kusikisa, mvura dzinocherwa mumakandwa ndodzinoita kuti ntenda yekuchaya irambe yeinesa ngekuti inenge ine makonye mvura iyoyo.

Nyamashi unoyi madhokodheya arikuita bishi rekubaire vantu kuitire kuti nhenda yemukhuhlani isarambawo yeinesa ,muntu weshe urikubairwa azvineyi kuti uridhodha kana dhombi rumbawo unobairwa vamweni veibairwa kuti usazobatwa ngenhenda uriwega.

Mvura yakachena inobuda mumupisi yakanaka kuti vanthu vashambe ndiyona nyara vasti varya kana vapedza kurya nekuti iyezvinezvi kwaane ndenda dzinonesa ndumurwa ndenda idzodzo dzinoita kuti ndumurwa dzirambe dzeichaya.

Vantu vanosisa kuti vamwe mvura dzinoibve mumupisi ngekuti inenge yakachena, haine makonye anohamba. Vantu vasamwa mvura dzemumakandwa, dzinoite kuti ndenda iya yekuchaya irambe yeinesa muntaraunda. Pamweni pachona ndumurwa dzoopedzisira dzatofa ngendenda iyoyo.

Ntenda yekuzwa nxondo haisi kunaka kunyanya ikabata ndumurwa inoita sekuti yakafirwa vantu ngavarambe veingwarira ndumurwa dzavo ngekuti ndumurwa ikatange kuzwe nxondo tichawanepi madhokodheya amangwani.

Ndobonga hurumende yakatoisawo zuwa rekuti vanthu vaya vanozwawo kupanda kwe nxondo vauyewo veitohloiwawo, veitopuwawo mitombo yavo, vasingadusi mare, pamweni pakhona veitobvunzawo madhokodheya akafundira nezve nxondo kuti zvino inomwiwa sei mitombo ngekuti vanhu ava pamweni pakhona avatodi mitombo vanoda kuti vabhuyiranewo nemadholodheya ngekuti pfungwa dzawo dzigarewo dziriwo pandawu ngekurekete nyaya nemadhokodheya aya.

Vakuru vakuru vanoshanda muzvibhedhlera vanotobhuya maererano nevanhu vanozwe ndxondo vanenge veitoti vantu avavo endai navo muzvibhedhlera musagara nawo futi azvizi kunaka vanopedzesera vamufura ngemapuwe kana kumuuraya.

Nekuti zvibhedhlera zvawanzwa nemibhedha yawanzwawo pazvibhedhlera ipapo kuitira Vaya vazwa ndenda dzekuchaya veigara vari Vega vanouyawo pazvibhedhlera ipapo votopuwawo mubedha wekuti avate akangwaririka kana zvekurya zviripo anopuwawo zvokurya.

Zvinezvi zvibhedhlera zvaapadhuze nevantu. Endawo muchibhedhlera undoonawo madhogodheya vanenge vari ikeyo, wovarondedzera nyaya yako, ingaite yekupisa muviri kana kusazwa zvakanaka.

Yakati raruma mimba yamakoti vangu sejuru vakazosvika vakati sezvo zvibhedhleya zvaapasinde nevanthu, rumbai navo vandohloyiwa ngemichini yechingezi vapiwewo mitombo yechizvino-zvino iriyowo kuti mimba isanyanya kurwadza

Zvinozvi unou zvibhedhlera zvatutsirwa zvawanda vantu vanosise kuenda kuzvibhedhlera vasangomwa mitombo yedu yechinyakare magomboti ngavarumbe vandohloiwa ngemuchini yechingezi iriyo kuhloiwa kufamba kwengazi ngazi iyi yobhuiwa kuti ngazi iyi inoda kuti itutsirwe mukuwo uchiripo.

Hino ezvino izvi zvibhedleya zvatutsirwa muntaraunda vantu vanosisa kuti vaendeyekeyo beyino hloriwa nemishini yechingezi ,kuone kuti ngazi ichirikuhamba zvakanaka here munyama pamweni pakona eyito hloriwawo kukwana kwengxondo ngu uchiyipo, kana weditopiwa mutombo vanopiwa mutombo ipapo.

Dzimweni hosha ukadzizwa usagare kumuzi, enda kuchibhedhlera undorapirwe uri keyo. Unengene weyipuwa zvekurya weyirapwa kudaro, padoko padoko ntaramo yeyiyenda mberi.

Vantu vanosisa kuti varumbe veyenda kuzvibhedhlera. Avandohloyiwa ngemishina yechingezi nekuti havana here ndenda dziya dzakaita sanaHIV mungazi. Kana vatorinadzo vanotonyorerwa mitombo yakhona iyoyo, muntu osvika voti ndoda mutombo wakati arimuzi otodetsereka. Padoko padoko ndakuenda mberi ndapuwa mutombo.

Chibhedhlera chega chega ukaendapo panenge pane mipikicha inenge yakanamirwa inenge yeyibhuya maererano neHIV ipapo ndoopunoenda wosvika wotaticha zviripo woonawo kubetsereka usati wabatwawo ngeHIV yakona.

Kana muntu eizwa ndani ngaende ku chi bhedhleya ando barira ikweyo ngekunenge kune madhokodheye anongana eiku detsera kuti ubare zvakanaka kwete kubarira pamuzi.

Zvibhedhlera zvinofanira kuwakwa pasinde newantu kuti sungukati dzijahewo dzeienda ikeyo dzindodetserwa ngemutombo yechingezi iriyo pamwe nekubairwa majekiseni.

Zvibhedhlera zvaapasinde nevantu chodiwa muntu kuti ajahe eienda ikeyo, kwete kuramba eingomwa magomboti ngekuti amweni akona anovava. Hino kuzvibhedhlera kune michini yechingezi inohloya kana ndxondo dzomene.

Dzimweni ndenda adzidi kuti muntu adzinzwa angoramba eimwa magomboti ngaende kuchibhehleya andosangana nana mazvikokota vanoziya kuhloya kuhamba kwengazi kana kutamba kwemoyo vomudetsera.

Kana une ndumurwa inopisha muwiri usagara nayo pamuzi rumba nayo kuchibhedhlera kune madhokodheya ane rudo antuwoye anokuhloyera ndumurwa yako kungaite kutamba kwemwoyo wotodetserwawo ngevantu ivavo vakaita madhokodheya.

Zvibhedhlera zvapaa zvazvaapasinde neantu kudai, vantu vanosisa kuti vanosise kuti varumbe vaende ikeyo. Ndikona kavanozobhuirwa nemadhokodheya hosha dziri kurarama dziri munyama yavo.

Zvikwangwari zviri muzvibhedhleya zvinotikombidze kuti ino ndokotengeswe mutombo ino ndokondohloyiwa ndxondo, izvozvo zvinoite kuti muntu aende kaanoda kunodetserwa ngemukuwo asazorashikwa ngekuti zvinenge zvakanyorwa pachikwangwari.

Zvibhedhleya zvinosisa kuvakirwa padhuze nevantu kuitirawo vanobve kure vaya waonevo kudetsereka ngemukuvo. Nevantu munosise kuenda ikweyo munohloiwavo hosha dzinenge dzeirarama mukupona kwenyu.

Hine zvineyi vandu vida kufundira zvewudhokodheya vanotoyendawo kuzvikora zvinotofundiswa zvehidhokodheya mundu otobve ikweyo otokonawo kana kubayirwe mundu jekiseni kana kudhibanisa yakaite mitombo otonoshandawo muzvibhedhleya zvemuma kanyi umwo vandu votobetserekawo nekuti unenge wobhuya kuti jenda yakadayi ndakayifundire inode mitombo yakadayi vandu vabetserekawo ndemundu iweyo akafundire zvehudhokodheya arikuzvikora.

Muntu kana eida kufundira zveudhokodheya unosisa kuti aende kuzvikora zvinofundirwawo ngezveudhokodheya. Ikweyo ndikona kwaanofundiswa kudhibanisa mitombo kana kungwarira ngazi yemuntu mumabhodhlera nekuhloya vantu veishandisa mishini yechingezi.

Kunofundira ngezveutano zvakanaka maningi ngekuti ikweyo muntu unofundiswa zvakasiyana-siyana pamwe pakona vanhu vanofundiswa kunasira mutombo otogona kana kudhibhanisawo mutombo.

Mazuwa ekuti vantu vandobairwa nendumurwa dzavo akatutsirwa endawo kuri kundobairwa majekeyo usagara uchibatwa ngematenda anongana einesa izvozvo zvakanaka kuti murwiri wemuntu ugare wakagwinya nemakodo ake .

Kutori nemabandla anoona nezveutano anobva kunyika dzakatisiyana-siyana anobatane manyara vobhuirana maererano nentenda inenge yeinesa kuti vangazvihambisa kudini kuti ikasire kurapwa usati yauraya vantu.

Vantu vanoitote mitambo kana kutoite madetembo veibhuya maererano nenhenda inenge yeinesa dzakaita sanaAIDS vanengeveibhuya kuti vantu itai zvakadai kuti mugare makangwaririka izvozvo zvinodetsera isusu ngokuti kuona zviro izvozvo atiduse mare chedu kungoita tiri kumamuzi.

Bandla rinoona ngezveutano rinotokarakadzirawo vantu kuti vazvingwarire kubva kune hosha dzakaita saana khenza dziya ngekuhamba nekutarawo zuwa rekuti vantu vauye veihloyiwa vasingadusi mare.

Bandhla rinoita ngezveutano, rinotogadzirawo zuwa rekuti vantu vanenge veizwa ntenda, dzakaite seanashuga vaya, vauyewo pazvibhedhlera veidetsereka ,veipuwa zvinoita kuti nyama yavo igare iri pandau.

Vanoshanda muzvibhedhlera vanenge vanezvikwangwari zvakanyorwa ndenda kana kuti zvinoitwa kuti ndenda inenge yeinesa panguwa iyoyo irapike. Izvi zviro zvakanaka ngekuti azvina mare inoduswa chako kungoverenga wondoita zvakanyorwa.

Zvibhedhlera zvati chakata, nemadhokodheya awandawo, hino vantu vanosisa kuti vange veyindoningirwa ngema dhokodheya aya, kuona kuti avana hosha ere dziri kugara mungazi mavo.

Zvibhedhlera zvazvirongomuna muntaraunda mwedu, vantu ngavauyewo vahloiwe kupanda kwemwoyo veipuwawo mutombo pamweni pakona vanotopiwa mitombo iyi mahaaala pasina mare ngekuti zvibhedhlera izvi zvichangoambidza kuakwa.

Vantu vanozwe kudakara munharaunda veiona zvibhedhlera zvakati chakata, wabuda ngeapa chibhehlera, wabuda ngeapa chibhehlera. Izvozvo zvinoite kuti mitombowo yechingezi iya yataiona kuzvibhehlera zvemumataundi iuyewo. Nemadhogodheya anokona kurape ndxondo anenge ooshandawo pazvibhehlera izvozvo.

Madhokodheya vabaari vantu vane rudo rwemene tinozviona kana tasvika muzvibhedhlera umwo, vantu ava vakabatikoshera yaemho mukupona kwedu ngekuti ndivo vanotibetsera kubaira majekiseni.

Zvibhedhlera ngazvitutsirwe ngekuti zvikatutsira nemibhedha iyavo inoti kuti vantu vanonzwe nhenda yekuchaya vavatirepo inotutsirwavo. Izvozvo zvakanaka nokuti umweni muntu unozwe nhenda yekuchaya eigara ari ega. Hino kana zvibhedhlera kana zviripo unogaravo pazvibhedhlera ipapo eirapirwa ari ipapo nezvekurya unopuwawo.

Vantu vanosisa kuti vakaona mare vaende muzvibhedhlera vandohloiwa ngemichini yechingezi nevantu vaya vane hama dzavo dzinozwe kupanda kwendxondo dziendewo muzvibhedhlera umwomwo dzinodetsereka ngekuonawo madhogodheya akafundirawo ngezvekurape ndxondo .

Hino izvonizvi zvibhedhlera zvati chakata. Vantu ngavasamwa magomboti vari kumamuzi. Ngavarumbe veienda muzvibhedlera vandohloyiwa ngemishini yeChiNgezi. Ndenda dziya dzakaita sanaKenza, kupanda kwendxondo kana kutamba kemwoyo. Kune mishini inohloya iri muzvibhedhleya. Iyoyo mishini inotodetsera ngokuti ukatozwo kuti mwoyo wako uri kupanda, wotopuwe mutombo wako nyama yako yogara iri pandau.

Kana wanzwa ndani yorwadza usada kubarira pamuzi pamweni pakona unozotama mitombo inoita kuti usarwadziwa endawo kuchibhedhlera wondobetserwa ikweyo unoona madhokodheya anenge achikubetsera ngerudo rwemene.

Kudhaya vantu vaitora magomboti vomwa kana vazwa ndenda ipi hayo. Zvinezvi unoyu zvibhedhlera zvawanda ende zviripasinde nevantu. Rumbawo pachibhedhleya undoonawo madhogodheya anerudo rwemene.

Kana muntu ode kubara ngaasabarira pamuzi ngaarumbe aende kuchibhedlera andobetserwa ngemadhokodheya ikeyo ndokwanonondopuwa nemitombo yekuti apedze kubara asanyanye kuzwa kurwadza .

Zvibhehlera zvinosisa kuti zvitutsirwe ngekuti zvikatutsirwa nevanobvawo kure vaya vanouya veidetserekawo ngemukuwo. Ntombi dzine ndumurwa dzinenge dzahamba mumwango uri kuretu uya dzinouyawo pazvibhehlera ipapo dzodetsereka dzopetuka kumuzi mukuwo uchiripo.

Vantu vanosisa kuti vagare veienda muzvibhehleya vandoona vanamazvikokota vanoona ngezveutano vatinoti madhokodheya avahloye hosha dzinonga dzeirarame mungazi mavo.

Chirumbawo kuzvibhedhlera ngokuti zvaapasinde undoonawo madhokodheya anokona kuhloya itawo kuti nyama yako igare iri pandau kwete kungodakarira kumwa magomboti uri kumuzi.

Zvibhedhlera zvaa pasinde nevantu. Chiuyai vantu mundohloyiwawo nemadhokodheya ari ipapo, kana meidawo mitombo yeshe inowanika ingati pangaite madhoyo, iripo ipapo.

Zvibhedhlere zvaa pasinde nevantu. Izvozvo zvakanaka ngekuti takuonawo kuti pazvibhedhlere izvozvo panodhibaniswa mutombo, vantu vanoonawo mutombo yeChiNgezi, veitodetsereka nevabvawo kure vaya.

Kana wakafunda kubva kuzvikora zviya zvepadera dera enda undoshanda pachibhedhlera mhuri yako iwanewo kurarama parikudiwa madhokodheya ngekuti zvibhedhlera zvawanda apa zviri pasinde nevantu endawo nekufunda kako ikeyo undodetserawo vantu vanenge veirwara ikeyo.

Kuzvibhedhlera kune mishini yechingezi inenge yeihloya kuti vayani vekupanda kwehloko vanenge veitohloiwawo ipapo vantu rumbai mundohloiwa nguwa iripo.

Kana wazwa kupanda murenje kana dhoyo rumbawo kuchibhedhleya undopuwawo mapilizi nekuwonawo mutombo yechingezi ikeyo uwonewo kudetsereka mukuwo uchiripo.

Vantu vanosisa kuti vaende muzvibhedhlera vandohloiwa kana kubairwa nemadhokodheya kuitira kuti dzimweni hosha dzinohamba mungazi mawo kunge dzeirapika.

Mukahamba muzvibhedhlere umwu mune zvikwangwari zvinenge zvakanyorwa ntenda inenge yeinesa pamwe pakhona chinodhirowiwa zvinoite kuti ukarya ntenda iyoyo inosimuka munyama yako, zvimweni zvakhona ungatomwa zvakaite kunge doro unozwe nyama yako yoozwe kupanda kwentenda iyoyo.

Ntenda dziya dzakaita sana marariya dzinode kuti vantu vaende pazvibhedhlera vosvika vondobaiwe chikoo ngemishini yechingezi inotobhuye kuti ngazi iyi yemuntu ine marariya wotopuwa mutombo wako wotodetsereka mukuwo uchipo pane kugare pamuzi weiti kungori kupanda kwehloko iwona atoo marariya .

Vantu vasasisa kurya zvechingezi yemazuva anawa zvimweni zvakona muntu anozozvimba ndani ngenda dzakaita seidzodzo dzikagara munyama yemuntu azozwi zvakanaka mundaramo yake nemukupona.

Kana wazwe kupanda kwenyama yako endawo kuchibhehlera undowone madhokodheya akudetsere ngezvinenga zviriyo kuchibhehlera ikweyo. Zvimweni zvakaita semichini yechingezi inenge yeitutsire ngazi.

Madhokodheya vantu vabairi nerudo rwemene ngekuti vanotobairawo ndumurwa dzedu veireketa nadzo, ndumurwa dzinosununguka dzobhuya zveshe zvikunetsa mundaramo madhokodheya owana kudetsera.

Dzimweni hosha dzinopona matiri kana dzinopona mundumurwa dzedu adzidi kuti tigare tiri kumuzi, dzinoda kuti tindoona madhokodheya atihloye otibhiira zvinenge zveiitika mukupona kwedu.

Ndombi nemadhodha zvinosise kuti zviende kuzvibhehleya zvindohloyiwa nhenda dzinohamba ngengazi ngekuti dzimweni nhenda dzechingezi dzayoyo adzioneki ngemadziso emuntu dzinotoda michini yechingezi yotohloya wotopuwe mapilizi akona kana kurikutobairwa jekiseni wotobairwa jekiseningokuti mitombo iyi aidi kutsiwa kana kumwiwa inode kuti ihambe ngemungazi yotonorape nhenda iyoyo yahloyiwa ngemuchini wechingezi.

Usagara pamuzi weizwa dzimweni hosha munyama mako enda pachibhedhlera undoona dhokodheya anenga aripo womubhiira zvinoita nyama yako unokudetsera ngemukuwo ngekuti vantu ava vabari nerudo rwemene.

Ndenda dzakaita sana mararira dziyani dzinoita kuti madhokodheya akasire kuhloya mukuwo uchiripo ukanonokerwa unozopwa wopera Simba nyama Yako aichatendi zvopedzisira kuti muntu azotofa.

Madhokodheya vabaari vantu vane rudo zvemene, tinozviona tikahamba muzvibhedhlera umwo vanotida ngemwoyo wavo weshe veitironzera zvee zvinoitika kuti nyama yedu igare iri pandau.

Madhokodheya vantu vakabaatikoshera zvemene mundaramo yedu. Pasina madhokodheya ndaramo yedu aizi kunaka, ngekuti ndiwona vanenge veitibhiira kuti nyama yenyu iyi ,inode mutombo wakadai kuti igwinye.

Kana nyama dzako dzeipanda usanyanya kuda kugara pamuzi, enda kuchibhedhlera undosangana nanamazvikokota vanokubhiira veiku zveshe zvinenge zvichiitika munyama mako, ugare wechiziya kuti utano hwangu huri kanjani.

Ukasvika muzvibhedhleya mune dzimweni mphatso dzakavakirwa kuti ndidzona dzinongwarirwa michini yechingezi, kumphatso idzodzo ndokunoenda vantu vanenge veida kuhloyiwa zvakaita sekutamba kemwoyo.

Mishini yechingezi inenge iri mumbatso dziri muzvibhedhleya umu. Inosisa kuti ione nhenda inenge yeigara munyama yemuntu. Yapedza kuhloya kudaro ibhuye futi mutombo unodiwa muntu agare akagwinya.

Muntu wega wega unosisa kuti aendesewo ngazi yake kuchibhdlera ino ngarwirwa kuitira kuti vaya vanoda kutu tsirwangazi vayi tutsirwewo. Izvezvo zvakanaka maningi kuti hupenyu hunge hweku detserana.

Mukahamba muzvibhedhlera umu munemhatso dzinongwarira michini yechingezi kumhatso ikweyo ndokunoenda vantu vanoda kuhloiwa kungaite mwana unenge ari mundani vendombi. Kana eide kugadziriswe zvakanaka vogadziriswa vaya vanozwavo ndxondo vanozohoiwa mumhatso idzodzo.

Muzvibhedhlera mune mabhodhleya anenge eigara zvakawanda-wanda zvakasiyana-siyana amweni akona ndiwo anenge eingwarira ngazi kuitirawo vaya vanenge vazwe kuti havasisina ngazi yakawanda vanouya veitutsirwa ngazi.

Chibhedhlera chega chega chine mbatso inongwarirwe mutombo kana kudhibanisirwa mutombo mbatso idzodzo ndimona futhi munongwarirwe ngazi inenge yatorwa kututsirwe vaya vanenge vavhunika muoko kana murenje vatutsigwe ngengazi iyoyo.

Zvibhedhlera zvitori nembatso dzinogara mishini yeChiNgezi. Mbatso imwomwo ndomune meienda ndombi inenge yeida kubara. Kana yapedza kubara mwana wayo unogara futi umwomwo eirapwa eiongororwa kuono kuti haana zvingazomunesa ere pakukura kwake.

Kuzvibhedhlera kune mbatso dzimweni dzakavakirwa kuzi dzingwarire mishini yechingezi, dzimweni dzakona ndokunoende vanhu veide kuhloiwa kungaite kupanda kwendxondo, mumbatso idzodzo mune imweni mishini yechingezi yatinoona inototsire ngazi.

Mbatso dzinongwarira mishini yechingezi kana kuti kunoenda vantu vechida kuhloiwa zvakaite kutamba kemwoyo. Mbatso idzodzo ndimona munowanikahe mitombo. Ndomainodhibaniswazve mitombo yatinozomwa yauya muzvibhedhlera.

Mphatso dziyani dzinoende vantu vayani vanorapwe kupanda kwendxondo kana kupanda kwemapapu ngadzitouyawo unonu mumakanyi mwedu tindohloyiwawo mumphatso idzodzo ngekuti dzimweni ntenda adzidi kuti madziso emuntu awone ngokuti muntu unonyepa, dzinode michini yechingezi inotohloya yeyibhuya nemutombo unotodiwa kuti muntu wona uwowo amwe.

Mbatso dzinombongwarirwe mishini yechingezi muzvibhehlera dzinoda kuti dzitutsirwe ngekuti zvibhehlera zvemumabuya azvisati zvane mbatso idzodzo. Mbatso idzodzo ndimona munenge meizodhibanisirwazve mutombo

Mumbatso dzinongwarirwa mabhodhleya anengene ane mutombo muzvibhedhlera dzinosisa kuti dzitutsirwe nemumakanyi umwu ngadziendewo vantu vanoda kudetserekawo ngemutombo inonga iri mumabhodhleya umomo.

Zvibhedhlera zvega zvega zvine mbatso dzakavakwa dzinongaririra mishini yechingezi ikeyo ndiko kunoenda vantu vanoda kuhloyiwa mumwenizve ndimona munodhibanisirwa mutombo mumbatso idzodzo.

Ndombi nendumurwa zvadzo zvinosisa kuti zviende kuzvibhedhleya zvindoona dhokodheya wetaundi ngekuti kwaane ntenda dzinomise ndombi. Ntenda idzi ngedzechingezi, dzimweni dzakhona dzinohambe mungazi saka ndombi idzi dzinotondohloyiwa nendumurwa dzeitopiwawo mutombo pachibhehleya pona apapo dzisikadusi mare.

Enda nendumurwa yako pachibhedhlera, undozwa zvinobhuya anamwazvikokota vanoona ngezveutano. Pamweni pakhona vanenge veida kukubhuira zvinoita kuti yako ikure yakagwinya makodo kana kuti ikure ine utano huri pandau.

Dzimweni hosha dzinopona dziri mundumurwa adzidi kuti tigare nadzo padzi zimundumurwa ngati jahe nadzo kuzvibhedhleya ana madhokodheya atibhuyire kuti zvingavana zviini zvinengezveyinetsa mungazi yendumurwa.

Ndombi dzinosisa kuti dziende kuzvibhehlera kundohloyiwa kungaite kupanda kwechibereko pamweni pakona dzinendani dziya dzinodiwa kuti dzindohloyiwawo kana kuone kuti mwana uchirimwo mundani ere asi dzinode kuhloyiwa zvibereko ngadzirumbe pazvibhehlera mukuwo uchiripo.

Kana warwara usagara pamuzi weingomwa magomboti, endawo kuchibhehlera undosanganawo nemishini yechingezi imbokuhloya ikubhuire mutombo unodiwa nguwa ichiripo.

Imweni michini inenge iri muzvibhehlera inongwarira mitombo nekuti kuneimweni mitombo isikadi kupishwa kana kutonhorwa mitombo iyoyo inoda kuti ingwarirwe kuti vantu vazoona kuishandisa ichakanaka

Muzvibhedhlera mune imweni michini yechingezi, inenge yeiti ukagadzika mitombo, inotobhuya kuti mutombo uyu unorema zvakadini, imweni yakona inenge yeitokomba kutoti chiro chawagadzika padera apa, chinorema zvakadayi.

Pachibhedhlera pega-pega pane movha inotware vantu. Vangaite vavhunike murenje kana kuvhunike mukumbo panenge padhibana movha paya mupato. Movha idzodzo tinoti ngadzirambe dzeitutsirwa muzvibhedhlera umu ngokuti umweni muntu avhunike murenje unotode movha iyoyo, ikasire kumuise kune chimwe chibhehlera, akasire kurapwa ngemukuwo.

Kana wavhunika marenje enda muzvibhehlera undopuwa chiro chinokudetsera kuhamba, chiro ichocho chinoite kuti usazohambe weita kukambaira, kana wakavhunika marenje ndicho chaunenge weihambisa, ungati weida kuenda hako kuti kuchimbudzi kozozvidetsera unohambisa chona ichocho.

Mukuhamba muzvibhedhlera umu mune michini yechingezi imweni yakona inobairwa pachikunwe ukatobairwa yotobhuta kuti pachikunwe ichi makodo akona akapesana kana akapesana chotonasirisa Kana ndwara yarwadza wotoziya kuti ndwara iya aicharwadzi yatonasirwa.

Mishini yechingezi iri muzvibhedhlera umu yakanaka, ngairambe yeitutsirwa ngekuti imweni inoboora imweni mishini kuti iwane kushanda. Imweni yachona ndoine ichitohambise mwoto kana muntu eida kurapwa.

Ukahamba muzvibhedhlera mune mishini yechingezi inorumbise basa kumadhokodheya kwazvo imweni mishini yechingezi iyi inoite kuti munthu eirapwa asanyanyawo kurwadziwa imweni yakona inongwarire mitombo.

Madhokodheya anosisa kushandisa mishini yechingezi iriyo mazuwa aneiyi inohambise ngazi mumuntu. Mishini iyoyo inorerusawo basa kumadhokodheya. Endawo kuchibhedhlera uonewo michini iyoyo uwane kudetsereka.

Vayani vakavhunika murenje umwe asinganasikoni kuhamba vanezvavowo zvekuhambisa nechekuti vadetsereke vedawo kutenderera mudhuze kana kuendawo kuchimbuzi kundozvidetsera.

Michini yechingezi imweni ndoinokomba moto urikushandiswe ngeimweni mishini kudhuma kana ndombo yataturwe ndani. Iyoyo mishini iyoyo ine mishando mukuru ngekuti ikatamike ndombi haitaturwi ndani painenge yeide kubara. Saka dai muzvibhedhlera zvedu zvemumakanyi yatutsirwavo ngekuti inemishando mikuru mundaramo yevantu.

Mabhandiji anopuwa vantu muzvibhedhlera anotodetsera nekuti kana dhoyo rako ranga rakanika ukatoiswa ipapo rinodzoka pandau pamweni pakona unokwanisa kutohamba une dhoyo iroro.

Mishini yechingezi yeiyo, imweni inobhururuka kuende mudenga yosvika yotokhomba kuti apa ndopanoite kuwaka chibhedhlera. Kana pasingaiti, yobhuya kuti apaiti ngekuti pane mapuwe motsvaka imweni ndau yekuwakire chibhedhlera.

Mishini yechingezi tinoona mishando yakhona mukuru kana paita ndani yentombi inode kutaturwa kuti ibare zvakanaka imweni mishini ndeinozosona ndani yentombi iya inenge yataturwa kuita kuti ntombi iya isazonyanyawo kurwadziwa.

Muchini yechizvino-zvino inenge iri muzvibhedhlera ,inorerusa mishando kumadhokodheya, ngekuti paida kushandwa ngeanhu paakushanda ngemushini. Izvi zvinoite kuti mushando ureruke ngekukasira.

Muchini yechingezi iri muzvibhedhlera inohloye kuona kuti kutamba kwemwoyo kana kuvhunika kwemakodo, yakanaka yambo ngekuti inorerusira mushando madhokodheya paida kushandwa ngevanh pakushandwa ngemichini iyi.

Imweni mishini yechingezi iri muzvibhedhlera yakadai ngezvigero inodetsera kunyanya ntombi yeide kuthathurwe ndani kuti mwana abude zvakanaka. Imweni yakhona inozotosone ndani kana ntombi yapedze kubara. Mishini iyoyo inorerutsire mushando kumadhokodheya.

Madhokodheya akafunda ngezvekurapa vantu atirambi asi pakuona kuti godo remuntu uyu harisisina kugara zvakanaka munyama panodawo mishini yechingezi inokonawo kuhloya zviro zvakaita seizvozvo.

Madhogodheya apafundire ngezventenda asi kuhloya hakuchadi madziso emadhogodheya. Dzimweni ntenda hadzioneki ngemadziso emuntu dzinoda muchini yechingezi, inohloya yopedza yobhuya mutombo futi unodiva kuti umwive ngemuntu ivo kuti nyama yake idzoke pandau.

Michina yechingezi inowanikwa iri muzvibhedhleya yakanaka ngekuti inohloya kutamba kwemoyo kwemuntu nekuhloya kuona hosha dzinenge dzeihamba dziri mungazi mevantu mukupona kwedu .

Imweni mishini yechingezi iri muzvibhedhlera umo ndiyona inenge yeizodetsera muntu ngekumuhloya kana kuti ngekuzo hambisa ngazi kana muntuwo eida kuti itutsirwe zvakanaka ngekuti madhokodheya arikurerutsirwawo mushando wavo.

Mishini yechingezi yakasiyana siyana inowanikwa iri muzvibhehleya ndoinotidetsera kana tauya pamwe pakona tine mavanga. Mishini iyi inoita kuti mushando ureruke kuma dhokodheya.

Mukahamba muzvibhedhlera zvega zvega muneimweni michini yechingezi inotongwarira mitombo ngekuti mitombo iyi ayidi panopisha kana panonyanya maningi kutondora, hino michini yechingezi iyoyi ndiyo inoita kuti mutombo iyi irambe yakangwaririka kuitire kuti vanoda kuwushandisa vaushandise uchiri kushanda munyama yemuntu.

Muzvibhehlera mune michini yechingezi inorerusa mushando. Madhogodheya anenge ooishandisa eihloye vantu kuitire kuti mushando wavo ureruke. Pamweni pakona mishini iyoyo inomadetsera pakudhibanise mitombo.

Mishini irimuzvibhehlera umwu yechingezi, imweni yakona zvigero zvinotodetsera kuti ndombi yeida kubara paya. Yakorere kubara inotaturwe ndani ngezvigero izvozvo kuti mwana abude mundani zvakanaka.

Muzvibhedhlera umu tinoti mushini wechingezi ngairambe yeitutsirwa nekuti dzimweni ndenda dzakaita sengonxo nemadziso adhokodheya emushini iwowongokuti ndoinozokomba kuti mutombo uyu ngaumwiwe nemuntu uyu kuti ngonxo dzake dzidzoke pandau.

Muzvibhedhlera mune mabhandichi anoita kuti muoko vako kana vakavhinika uya usahamba vakarembera .Unenge vakabetserwa ngebhandichi iroro pamweni pakona unotobatavo zviro asi zvisinei nekurema.

Michina yechingezi inowanikwa muzvibhedhlera yakanaka ngekuti inodetsera madhokoteya mgekurerusa mishando. Mushando weida kuitwa ngevantu wakuitwa ngemuchini ,saka tinozvibonga yaambo izvozvo.

Mukahamba muzvibhedhlera umwu munemichini yechingezi inohloye kuhamba kuri kuite ngazi yako munyama imweni yakona inotokomba kutamba kurikuite mwoyo izvozvo zvinorerutsira madhokodheya mushando nekuti paide kuhloya ngemadziso akushandisa muchini yechingezi.

Mishini yechingezi irimuzvibhedlera inohloya kutamba kwemoyo ,inobhuya zvemitombo unodiwa, zvinhu zvisingawonekwi ndidhogodheya ngemaziso ndozvinoshandamishini iyoyo.

Mishini yechingezi imweni imwengenye zvigero inorerutsa mushando kumadhokodheya kunyanya ndombi dzakushonwa kana kudhadhurwa kuti dzibare zvakanaka.

Michini yechingezi imweni tinoona mishando yakhona kana nhombi yapedza kubara inosona ndani yendombi kuti ndombi iyi isanyanya kuzorwadziwa kuitirawo kuti ndani yendombi iyi yasonwa igarewo yakanaka.

Mukahamaba muzvibhedhlera zvemumataundi umu kune zvimabhodhleyao zvechingezi zvinenge zveidhibanisirwa mitombo yatinozopuwa muzvibhedhleya umu imweni yakona zvimabhodhleya izvozvo ndozvinenge zveizongwarira ngazi yevanthu inonga yatorwa.

Dzimweni ntenda dzinohamba, mungazi yevanthu, adzionekwi ngemaziso. Dzinoda mishini yechingezi, inonasa kuningira, yopedza yokhomba mutombo unodiwa, kuti ntenda iyi isazoramba yeinesa.

Michini yechizvino zvino iri muzvibhedhlera umu inorerusira mushando kumadhokodheya, mishini iyi inoita kuti mushando waide kuti muntu aite yona ndiyo yotoita basa remadhokodheya roreruka pamwe nekunakidza.

Mishini yechingezi inowanikwa muzvibhedhlera yakanaka yampho ngokuti inorerusa mushando kumadhokodheya ngokuti paidiwa kushanda ngevantu pakutoshande mushini zvinoita kuti mushando ukasire.

Michini yechingezi irimuzvibhedhlera umwu tinoti ngaitutsirwe muzvibhedhlera ngekuti inorerusa mushando kumadhokodheya pamweni paida kuhloya dhokodheya nhenda isikaningiriki mumadziso unotora muchini yechingezi ohloya opedza obhuya nemutombo unodiwa kuti muntu uwowo amwe nyama yake idzoke pandau.

Ngekuti dzimweni nhenda dzinogare mungazi yemuntu, kana kutamba kemoyo akuoneki ngemadziso emuntu, kunoda michini yechingezi inohloye kutamba kwemwoyo, yapedzepo yobhuye kuti mwoyo uyu urikutambe zvakanaka. Kana isikatambi zvakanaka unobhuya, wobhuyazve nemutombo unodiwa kuti utambe zvakanaka.

Imweni mishini yechingezi iri muzvibhedhlera umu ndoinenge yeizopisa angaite makanda emuntu anenge asvuuka paya kana paite kudhibana kwemovha mumapato. Umweni vakona ndokunondopiswa murenje dziya dzinenge dzavhunika kana movha dzadhibana mupato imomo.

Panezvimwe denda dzisingakoni kuoneka kuhloyiwa nemadziso adhokodheya dzinoda muchini wechingezi unoningira yapedza kuningira kudaro yapedza yobhuyazve mutombo unodiwa kuti nyama yemuntu igare pandau.

Michini yechingezi iri muzvibhehleya umu inorerutse mushando kumadhokodheya ngekuti pamweni pakona vakatature ndani yendombi inenge yoda kusonwa ,ndani yendombi iyoyo inosonwe ngemishini yechingezi inoite kuti ndombi isazosare yeirwadziwa saka ngaitutsirwe muzvibhehlera ngekuti ine mushando mukuru mundaramo yevantu.

Dzimweni ntenda adzidi madziso emuntu kuhloya ngekuti muntu unonyepa. Zvinotoda mishini yechingezi iri muzvibhehleya inohloya zvakaita sekupanda kwemoyo kana kutamba kurikuita mwoyo mumwiri mwemuntu.

Mishini yechizvino zvino inooneka iri muzvibhedhlera imweni ndiyo inohloya kuona kuti mutombo uyu unoita hr kupa muntu asati amwa kana kuti hauiti.

Vantu vanosisa kuti vakawana mare vatengewo mishini yechingezi iri muzvibhehleya iya. Imweni yakhona inohloya nhenda dzakaita sana bhipi Saka muntu unofana kugara nemushini wake wechingezi iwowo eizvihloya ngekuti pamweni pakhona ikaangira kukwira unoona muntu atofa ngekuti aidi kunonokerwa kuhloiwa inoda kugara yeihloyiwa ngemukuwo.

Muzvibhedhlera mune mishini yechingezi inoitawo kuti vantu vanozwe kupanda kwendxondo kana kupanda kwehloko vahloiwewo vadetserekewo vaziyewo kutamba kemwoyo wavo kana vapedza kuhloiwa.

Mishini yechizvino zvino irimuzvibhedhlera ndoinohloya hosha dzinengeni dzeirarama mungazi medu ngekuti dzimweni hosha adzioneki ngemadziso dzinoda mishini iyi.

Kana warwara endawo muzvibhehlera unodetsera kututsire ngazi kana ngazi yako yashoma munyama imweni yakona inoita kuti usanyanya kurwadziwa wechirapwa.

Mukaramba muzvibhedhlera umo kune imweni mishini yechingezi inohambise ngazi kuti iyende munyama yemuntu, mishini iyoyo toti ngaivewo muzvibhedhlera zvemumakanyi kuitira vaya vane ngazi inoda kututsirwa vatutsirwewo mukuwo ichiripo.

Mishini yechingezi irimuzvibhedhlera inorerusa mushando kumadhokodheya ngekuti paida kushandwa ngevantu pakushandwa ngemishini iyi mushando unonakidzawo kumadhokodheya ngekuti unenge wokasira.

Mitombo yechingezi irimu chibhedhlera yakanyorwa bizo yentenda yakona, kuitira kuti usamwawo mutombo wendumurwa iwewe uri musharukwa. Zvinoita kuti dzimweni ntenda dzisazoangira.

Ngekuti mitombo yechingezi inenge inebizo rententa yakona izvozvo zvakanaka kuitira muntu azomwawo mutombo wekupanda kwedhoyo iyena eizwa kupanda kwemurenje ngekuti dzmweni mutombo ukatodzimwa uzikazwi ntenta iyoyo unotopedzisira wozwa kupanda kana kwemwoyo kwemenemene ngekuti auzwi kupanda kwemwoyo.

Dzimweni ntenda dzinenge dzeizwa vantu adzidi magomboti, dzinoda kuti muntu abairwe jikiseni ,anase kuzwa kuti nyama yake yagwinya zvinezvi unewu. Endawo undoobairwawo jikiseni kana waonawo mukuwo kuti makodo ako agare akagwinya.

Kana wazwa dziso usaramba weiisa magomboti padziso iroro rinozopedzisira ravharika, enda kuchibhedhera unopiwa mitombo yechingezi iriyo wodontedzerwe mudziso, dziso rako rinake.

Mitombo yechingezi imweni yakhona yakanyorwa bizo rendhenda kana bizo rendhenda iyoyo iri kupanda kemwoyo, unototorawo mutombo unopandike mwoyo kuitira kuti munthu asazomwe mutombo unorape dhoyo iyena eizwe kupanda kemwoyo.

Hurumende ngaitutsire mitombo yechingezi muzvibhedhlera imweni yakhona ngaipuwewo sungukati dziyani dzisina mare yekutenga dziwanewo kudetsereka ngekuti dziri kuneseka ngendenda.

Kune hosha dzinohambe mungazi hosha idzodzo adzidi magomboti dzinoda mitombo yechingezi iri muzvibhedhlera kuitire kuti ikasire kupera nekuti magomboti anokonzera imweni ndenda.

Mitombo yechingezi yakaitenge mapiritsi ngaitutsirwe muzvibhedhlera kuitire vanhu vaya vane nhenda dzakaite seanaHIV vanoda kugara veipuwa mitombo yavo ngemukuwo ngekuti vakatotama mutombo uyu ndaramo yavo aichatoendi mberi pamweni pakhona vanotofa.

Zviro zviri muchibhohleya zvechizvino zvino zvimweni zvakona zvinongwarira Mitombo zvimweni zvakona ndozvinozohambisa ngazi muvantu zvimweni zvakona ndozvinenge zvakangwarira ngazi izvi zvakanaka ngekuti zvinorerusawo mishando kumadhokodheya.

Ngekuti mitombo yedu yechingezi irimuzvibhedhlera umu. Tinobonga hurumende yedu irikuramba yeitutsira mitombo iyi. Ngekuti inenge ine bizo renhenda yakona, izvi ndizvo zvinoite kuti muntu asazomwa mutombo ivonavo kurapa dhoyo ivona uiziya kurapa kwendxondo.

Mitombo yechingezi yawanda imweni aitsengwi kana kuryiwa inotodonhedzerwa kana mudziso muntu otopona iyo mitombo iyi ngaitutsirwe kuti vanhu svumbukati dziya dzakura dzibetsrewo mukowo uchiripo .

Musamwa magomboti peshe peshe pamweni pakhona nozokumusira nthenda yawanga usingazwi. Endawo kuchibhenblera undopuwa mitombo yechingezi iriyo imweni inotsengwa woone kudetsereka pachiyayiyo chaunenge weizwa.

Mitombo yechingezi iyi kunyanya iyani inomwiwa ngaitutsirwe muzvibhedhleya ngokuti imweni yakona iri kudetsera ndumurwa dzinozwe kukosora dzeizwe paditi kupanda. Mitombo iyoyo iri kutopuwa ndumurwa mahala ngekutoti vanthu muntharaunda mwedu avashandi apa nthenda iyi iri kuramba yeinesa ndumurwa.

Mitombo yechingezi iyi yazara muzvibhedhlera iyi. Ukatotora zvingatange maphirizi votoiise mumvura votomwa unotozwe chiyaiyo chiya chavaizwa hapasisina. Nyama yako iya yotodzoke pandau kana kuri kumushando votoshanda vakadakara.

Imweni mitombo yechingezi iyi ukatotora ukadzora paganda, ganda romuntu rinonasirwa roti njurwi. Votoita sokuti unogara kutaundi apa iveve muntu unonga veigara hako mumakanyi umu veishakura.

Kana ndumurwa yako yazwa mukuhlani usarambe weimwisa maboniboti amwe akona ainenge ayiwawa pakumwa apa , enda nayo kuchibhedhlera indopihwa mutombo wechingezi uwone kubetsereka muku uchiripo.

Imweni mitombo yechingezi yakaita kunge maphirizi hurumende dai yaramba yeitutaira muzvibhodhlera ngekuti vantu vane ndenda dziya dzakaita sana HIV vanoda kuti vagare veiona maphirizi avo ngemukuwo ngokuti vakanonokerwa umweni muntu unopeisira atofa nyama ngekuti yake unonga isingachazwi zvakanaka.

Mitombo yeChiNgezi iyi inenge ine bizo rendenda yakona. Izvi zvinoite kuti usazomwa mutombo unorape dhoyo, iwewe weizwe kupanda kwehloko. Izvozvo ndinozvida ngokuti zvakanaka vanhu vanenge veidetsereka ngebizo rakanyorwa pamutombo iwowowo.

Hamba uyende muzvibhedhlera, undopiwa mutombo yechingezi yatichakata, uwane kudetsereka ngokurapwa kubva kundeda dzakati sekupanda kwenhloko kana kupanda kwemwoyo.

Kana wazwa mukhuhlani usaramba kumwa magomboti ngekuti anopedzisira, akumusira dzimweni nhenda munyama yako. Enda kuchibhehlera undopiwa mitombo yechingezi irimo inoita kuti upone.

Dakarirawo mutombo yechingezi iri mu zvibhedhlera umu inokasire kurapa chi yayiyo nge mukuvo kwete kungomwa magomboti ngekuti ukama wanza pamweni pakona anotoku mutsira dhenda yawanga usingazwi.

Kana wazwa kupanda kwendxondo maningi enda undopuwawo mutombo yechingezi inozorodze kupanda kwendxondo woitawo muntu asinganyanyi maningi kufunga ngekuti ukanyanya kufunga zvinopeisira zvoita kuti utano hwako husagara huri pandau.

Vantu kana vazwa mukhuhlani ,vasasaramba veimwa magomboti. Ngavaende muzvibhedhlera vandopuwa mutombo kwawo wechingezi, unokasira kuti mukhuhlani upere usati watenderera muvantu vakawanda.

Dzimweni nhenda adzidi kuti munhu amwe magomboti ngekuti magomboti anomwiwa aya amweni akhona anovava. Munhu ngaajahe eiendawo kuzvibhedhlera andopuwe mitombo yechingezi iriyo inoite kuti chiyaiyo chikasire kupera.

Mitombo yechingezi ngaitutsirwe muzvibhedhlera vanhu vadetsereke ngekuti inoda kuti zvibhedhlera zvakona zvingeo zviri pasinte nevanthu kuitira kuti vabvao kure vadetserekeo mukuwo uchiripo.

Mitombo yechingezi inenge yakanyorwa bizo renhtenhta yakona inorapwa .Pamweni pakona inenge yakatodhiroiwa ingatei indumurwa pamutombo uwowo. Izvozvo ndizvo zvinokomba kuti mutombo uyoyo ausi wemusharuka wemunh ngewendumurwa . Zvinokomba kuti madhodha nendombi asamwa mutombo uyoyo . Dzimweni mitombo ukamwa unotopedzisira wozwa kupanda kwemwoyo ngekuti ngewendumurwa .

Mapilizi anofane kuti atutsirwe muzvibhedhlera kuitira vantu vane hosha dziya dzakaita saana HIV vanoda kugara veiona mapilizi awo ngemukuwo kuti nyama yawo inge igare iri pandau.

Imweni mitombo yechingezi yemuzvibhedhlera umu aimwiwi kana kutsengwa. Inototorwa wotoise pachironda ipapo paurikuzwa. Unotozwa pasina mazuwa marukumuna chironda chiya achichatorwadzi, watodetsereka. Hino mitombo iyi ngaitutsirwe muzvibhedhlera ngekuti inendaramo, yevantu.

Mitombo yechingezi imweni yakhona inobairwa pamajikiseni nekuti haimwiwi kana kutsengwa ukatosiira muntu unopedzisira wonzwa nyama dzimweni kupanda saka inoiswa mujikiseni jikiseni Riya rozobairwa muntu rochitanga kuhamba ngemungazi.

Vantu vanosisa kumwawo mutombo yechingezi iriyo imweni yakhona inotoiswa mukapu yaunenge weitomwira tiii paunenge weizvimwira tii yako unenge weitorapika.

Mitombo inowanika muzvibhedhlera yechingezi inenge yakanyorwa bizo rezvinoshanda mutombo uwowo kuitira kuti muntu asazoshandisa mutombo usiri wopi.

Kana wazwa mukuhlani usaramba weimwa magomboti pamweni pakona anopedzisira otorwadzisa nemundani endawo kuchibhedhlera undopuwa mitombo yechingezi iriyo inokasira kuti chiyayiyo chauri kuzwa chimukohlani chipere.

Muntu kana arumwa nembwa hazvidi magomboti antu woye zvinoda kuti muntu aende kuchibhedhlera andopuwa mutombo oite kuti asazozwe nxondo ngekuti imbwa dzikakuruma dzinoita kuti kupanda kwenxondo kuuye.

Kana wazwa mukuhlani usaramba weirwe makomboti urikumuzi endawo kuchibhehlera undopiwa yechingezi iriyo imweni inotapira wotomwa wotorapwa auchatozwi mukhuhlani

Kana warwara usaramba kumwa magomboti, ngekuti anoyita kuti ndenda dzimweni dzirikunyama dziyangire. Enda kuchibhedhlera undopiwa mutombo yechingezi inorapa mukhuhlane.

Mapirizi akanaka yaamho ngekuti kune vantu vane ntenta dzekuti avadi kugara vasinga wani mapirizi avo vakamatama azvizoemi zvakanaka mukugwinya kwavo.

Vantu vanosisa kuti vaende muzvibhedhleya kana vazwa amweni matenda kwete kungogara veimwe magumboti, matenda iwawo muntu unoda mitombo yechingezi imweni inoita zvekutobairwa kana kumwiwa kuti ukasire kudetsereka.

Mitombo yechingezi inenge yakanyorwa bizo rentenda. Izvi zvinoite kuti kana weizwa ntenda yekupanda kwehloko usazomwa mutombo unorapa kupanda kwedhoyo. Izvi zvakanak ngekuti zvinodetsera antu kuti vasazomwa mitombo dzendumurwa.

Mitombo yeChiNgezi ingaite iya inotsengwa, inotorapa ngekuti muntu akatotsenga mitombo iyoyo kana aizwe chiyaiyo, haachatozwi chiyaiyo chiyana. Mitombo iyi inokasire kurapa muntu ngemukuwo. Ngaitutsirwe ngekuti vamweni vantu vatori nendenda dzakaita sanaHIV, vanoda mitombo iyi ngomukuwo kuti vawane kuende mberi nendaramo yavo.

Imweni mutombo yechingezi aitsengwi kana kumwiwa inotoiswe mujikiseni jikiseni iroro ndorozobaaye nyama yemuntu wochibairwe mushonga ngekuti mushonga yechingezi yaayo muzvibhedhleya inohambe ngengazi yopedza yonforapa ntenda yakhona irimo munyama umomo nyama yemuntu yotodzoke pandau.

Mitombo yechingezi ngaitutsirwe muzvibhedhlera kunyanya iya inorapa ndenda yechikosoro inenge iri mundmurwa ngekuti ndumurwa muntaraunda dzanga dzaneseka asi nekuti mutombo wedu wechingezi yakatutsirwa dzava kuto detserekawo nekuti dzinopiwa mahala mutombo iyoyo hadzidusi mare.

Mitombo yechingezi inotengeswe muzvibhehleya umo inenge yakanyorwa bizo rendenda yakona izvozvo zvinoita kuti muntu asamwa mutombo unorape ndxondo iyena eizwa dhoyo.

Dzimweni hosha dzinorarama dziri mundani adzidi magomboti ngekuti anopedzisira aite kuti dzimweniwo hosha dziangire, muntu jaha weienda kuchibhedhleya undopuwe mitombo yechingezi iriyo uwanewo kudetsereka.

Kune vantu vanozwa ndenda dzakaita sana HIV dziya vanoda kuti vagare veimwa maphirizi avo zuwa ngezuwa maphirizi aya anoda kuti atutsirwe muchibhedhlera kuitira kuti vanobvawo kure vamaone.

Mitombo yechingezi iyi iri muzvibhedhleya imweni yakona aisi yekungirapa ntenda imweni inoite kuti bvudzi remuntu riite remungezi iyena eigara hake mumakanyi imweni yakona inotsetsera ganda kumeso.

Mitombo yechingezi ichimwo muzvibhedhlera. Ukangomwa unozwa chiyaiyo chako chatopera. Endawo kuchibhedhlera unondotenga mitombo iyoyo ngekuti inokudetsera yaamho.

Mitombo yeChiNgezi yakaita inge maphilizi ngaitutsirwe muzvibhedhlera umu, ngokuti kune vamweni vantu vane ndenda dzakaite sanaKenza dziya, vanode kuti varambe veimwa mapiritsi avo ngemukuwo kuti nyama yavo igarewo iri pandau.

Kana wazwe dziso usariise magomboti ngekuti rinotupa razokorera kutoona rumba kuchibhehleya unondoona mutombo wechingezi udonhodzerwe mudziso dziso rako rione zvakanaka.

Kudhaya vanthu vaimwa magomboti paneni pacho waiti ukamawanza waizwa nyama yootange kupanda zvinezvi unowu kwaane mitombo yechingezi yakaita unga mapilizi ukatomwa auchatozwi chiyaeyo munyama mako.

Vantu vakutopona ngemitombo yechingezi iriyo. Havachanyanyi kumwa magomboti nekuti anoita kuti ntenda dzimweni dziangire mukupona kwedu. Enda kuchibhedhlera undopuva mitombo yechingezi iriyo ikubetserevo.

Madhokodheya vabaari vanthu vane rudo rwemene tinozviona vanthu ava rudo rwavo ende vakakosha kunyanya kuvanthu vaya vanozwe ndxondo vanonga veindogara navo kumphatso dzevanongwaririrwa veireketa navo nyaya vanthu vanozwa ndxondo vaya kuti vasazonyanya kufunga kana kuzviuraya.

Endawo nendumura yako kuchibhedhlera indoonawo ana mazvikokota idetserwewo mukuwo uchiripo ngekuti ntenda dzinonesa ndumurwa dzonesa mukurarama kwedu.

Nemasumweyi pachibhedhleya pakazare vantu madhodha nthombi majaha nevasikani vakuhloyiwe ngazi pamweni pakona vanoda kututsirwa waitotutsirwa pamweni pakona vantu vanotongwe ngazi munongwarwawo muzvibhedhleya kuitirawo waye vavhuniki mumaoko vozotitsirwawo ngazi kana vasvikawo muzvibhedhleya

Ndumurwa dzinoda rudo rwemene kana weitambawo nadzo kuti dzisanyanya maningi kufunga zvinoitika mundaramo, ndumurwa idzi dzibateiwo ngerudo ngekuti ndivo vane ramangwana rakajeka ndivona ana madhokodheya vedu vamangwana.

Mushando weudhokodheya unoda muntu ane rudo rwemene ngekuti unosangana nevantu vane matambudziko akasiyana siyana nepamweni pakona unoona ndumurwa inenge yakatoremara unenge weide kuti uiratidze rudo rwemene weiidetsera.

Ukafundira zveudhokodheya auzoneseki mukupona kwako ngekuti unozogonawo kuaka chako chimhatso chekutengesera mutombo wotoonawo mare nemhuri yako inenge yeiremekedzwa ngekuti basa reudhokodheya rinodadisa.

Kana wakandofunda kuzvikora zvedera-dera zviya, ukatora dhigirii roudhogodheya, zvinoita kuti ushandewo pachibhedhlera uonewo mari yekupona. Endesawo mwana wako ikweiyo ahande, mhuri yako iremeredzwe muntaraunda.

Usagara kumuzi weiti mwiri wako uri pandau. Endawo kuchibhehlera weindohlowiwa kuhamba kwengazi yako, pamweni pakhona dai inoda kututsirwa asi ngekuti uri kumuzi ungaiswa sei. Kasirawo kuenda kuchibhehlera undohlowiwa.

Ukapinda mumbatso inotengeserwa mutombo, munenge mune muntu akatobva kuzvikora zvinenge zvekuderadera akafundira zvekutengesa mitombo. Unenge eiziya weshe mutombo nentenda yakhona. Endawo undofundawo kuzvikora ikeyo ushandewo peunoshanda, uwanewo kupona mundaramo mako.

Muntu kana akafundira zvehudhokodheya unongoshandawo muzvibhedhlera kudetsera antu eivakomba duro rwemene uonewo mari yekutenga zvekurya ari pamuzi pake.

Zvinodakadza yaambo kana muntu akabva kuzvikora zvepadera-dera zviya. Akapuva chitupa chezveudhogodheya unenge eitoshandavo muzvibhedhlera, eishandisa mishini yechingezi kuhloya vantu otoonavo mari yekuti apone.

Ma dhokoteya vantu vabairi ne rudo rwemene nekuti uka enda ku chi bhedhlera kunyangwe une ndani vanoku bata zvakanaka uno bare zvakanaka ngekuti vanenge veitora nguva yako kukurapa.

Kune vantu vanozwa nhenda dzakaite saana HIV dziya vanode kiti vagare veimwa maphilizi avo mukuwo wega-wega ngekuti vakamatama vantu ivavo, mukupina kwavo zvinenge zvisisna kumira zvakanaka maererana ngeutano.

Kana vafunda ngezveudhogodheya vagarika ngekuti unonga voonavo mari yekubhadhariravo vana vako kuzvikora. Kana kutengavo zvekurya pamuzi, mhuri yekwako inokwidziridzwavo ngekuti vanonga vakushanda basa repamusoro-soro.

Endawo kuzvikora zvedera-dera zviya undofundirawo zveudhogodheya ushande muchibhehlera wotoonawo mare yekutenga zvekurya pamuzi pako. Nemhuri yako iwane kuremeredzwawo muntaraunda.

Kana weirumba hambawo nadhokodheya wako anoite kuti ukazwa kupanda kwedhoyo okurapa kuti udzoke futi korumba kuya ngekuti kana zvirizvo zvinokupa mare yekuti urarame mundaramo yako unofanira kuti ugare unadhokodheya anozokudetsera munguva yakaita seiyoyo.

Mushando vedhogodheya unoda muntu anorudo rwemene. Ngekuti unosangana nevantu vanentenda dzakasiyana-siyana, vamweni vanopopota vamweni vanobhuya zvavanoda. Pamweni pachona unotoona ndumurwa inenge yakapetana makumbo saka zvinode moyo murefu pamushando veudhogodheya.

Kana wakafundirawo ngezvekugadzira mitombo zvinoitawo kutoti uwanewo ndaramo yakanaka ngekuti unenge woonawo mare yekutenga zvekurya pamuzi nemhuri yako inenge yoremekedzwa ngekuti unenge woita mushando unodadisa

Kuzvimbatso zvinongwarira mitombo kunenge kune zvikwangwari zvinokukombidze kuti ino ndiko kwaunondohloiwa kana kuti wasvika pambatso yaunode kutenga mitombo izvozvo zvinoita kuti usazoita buka buka rekuhamba weiningira

Mbatso dzongwarirwa mutombo vandu vasati vaenda kuzvibhehlera ngadzirambe dzeitutsirwa kuitirawo kuti vayawo vanobva kure vasvikewo veipuwa mutombo yavo vopetuka kumuzi ngemukuwo nemutombo yechingezi inorambawo yeitutsirwa

Vantu vamweni vopona ngekurwara kwevamweni vantu. Vanovake mbatso dzinongwarire mitombo vantu vouya imwomo veitengawo mitombo, eionawo mare odetsereka mundaramo yake. Vakawo chako chimbatso chinotengeserwe mitombo udetsereke.

Ngekuti vantu vakaita sesu tinogara kure nezvibhedhlera, hino tinoti hurumende ngaitutsire mbhatso dzinongwarirwa mutombo vantu vasati vaenda kuchibhedhlera dzivakirwe mudhuze nemumamuzi kuitirawo vaya vanobve kure vauye veidetseraka ngemukuwo nemitombo yechingezi vauye vachiwanawo pambhatso idzodzo.

Mbatso dzinobarirwa mutombo vantu vasati vaenda kuchibhedhlera ngadzivakirwe pasinde nevantu. Kuitiravo vanobva kure vasanganevo nemutombo yakawanda nekubairwavo majekiseni ipapo.

Vantu vakupona ngeutenda wevantu, unotovaka chimhatso chinongwarirwa mitombo, vantu vouya veitenga mitombo otoonawo mari yekutenga zvekurya pamuzi. Vakawo chako chimbatso kwete kungogara semuntu asina zvaanoita.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo kunyanya dziri mumataundi dziyani, ikeyo kunenge kutoriwo nemovha dzinotwara vantu vanenga veida kuiswa kune chimweni chibhedhlera kana ipapo zvakorerwa.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo vantu vasati vaenda muchibhohlera ngadzivakirwe pasinde nevanhu kuitira kuti Vaya vanodawo mitombo inotsetsera ganda kumeso vaiwane.

Ndinozwa kubonga yaamho hurumende, iyo yakatsotsera zvimbatso zvinongwarirwa mutombo, iyezvi uneyi vantu vakuona mutombo wechingezi madiro. Wabuda ngeapa unoona wekupanda kwendxondo unenge urimowo mutombo imomo.

Mbatso dzinongwarirwe mutombo vantu vasati vaenda kuzvibhedhlera, ngadzivakirwe padhuze nevantu, kuitira kuti vanobvawo kure vaya, vaone kutodetserekawo ngemukuwo. Izvi ndizvo zvakanaka kana veida kubairwawo majikiseni vanobairwawo ipapo.

Vantu vaakutopona ngekurwara kwevantu vamweni vakatovaka zvimbatso zvinongwarirwa mutombo vototengesa mutombo iyoyo veitoonawo zvekurya pamuzi. Vakawo chako chimbatso uone kupona.

Mhatso dzino ngwarirwa mutombo dzingatutsirwa ngemutombo yechingezi inotutsirwawo, neiya mitombo inonasira ganda, inenge yotouyawo mumhatso dzona idzodzo wanhu wototengawo mutombo iyoyo wotobetserekawo ganda remundu rinoita kuti aite dyurwi arimumakanyi umwu.

Vantu votopona ngekuvaka zvimbatso zvinongwarirwa mitombo, otoake chake muntu otoonawo mare yetengawo zvekundwa pamuzi nekubhadharira ana muzvikora. Vakawo chako chimbatso uone kupona.

Mhatso dzinongwarirwa mutombo vantu vasati vaenda kuzvibhedhlera dzinofanirwa kuti dziti chakata kuitirawo vanobva kure vauyewo vaonawo mitombo ngemukuwo.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo ngadzututsirwe ngekuti imweni mitombo aizi kunaka yezvehutano imwi panopisha kana panotonderera hino padzo dzino ngwaririka nekuti panenge peikoiwa.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo vanhu vasati vaenda kuzvibhedhlera ngadzivakirwe mudhuze nemumamuzi kuti veshe vanogara kure vauye vachipiwa mutombo ipapo veibetsereka pamweni vakona vachida kubaiwa majekiseni vobaiwa pamhatso idzodzo.

Zvimbatso zvinongwarirwa mutombo vantu vasati vaenda kuchibhedhlera ngazvivakirwe pasinde nevantu. Kuitirawo vanobve kure vaya vauye ipapo vachidetsereka pachine mukuwo.

Mbatso dzinongwarirwa mitombo vanthu vasati vaenda muzvibhedhlera ngadzivakirwe mudhuze nomumamuzi sesu isusu vanthu vari kure nezvibhedhleya tode kuti mbatsodzo dziuye kumamuzi nesu kuitire kuti teide mutombo wechingezi unorape ndxondo totouona ngemukuwo.

Vamweni vantu vakatovaka mbatso dzinongwarira mitombo ndidzona dzinovapawo chekurya pamuzi vakawo chako chimbatso chinongwarire mitombo uonewo kupona.

Vamweni vantu vakatovaka chimhatso chongwarirwa mutombo. Mitombo peinenge ichitengwa unotoonawo mare yekuti atengewo zvekurya pamuzi. Muntu unotopona ngekurwara kwevantu. Vakawo chako chimhatso uwanewo kupona.

Vantu vamweni vakutopona ngekurwara kwevantu. Unotoaka chimhatso chinongwarirwa mitombo wototengesa mitombo iyani eitoonawo zvekutenga pamuzi. Vakawo chako chimhatso uonewo kupona.

Mhatso dzinongwarirwa mitombo vasati vaenda kuzvibhendleya ngadziakirwa mudhuze nemumamuzi. Kuitira kuti vanobva wo kure vaya vakasire kuwana mitombo yavo yechingezi yavanenge veida. Ingaita inorapa murenje vadzokewo kumuzi pachiri ngemukuwo.

Vantu vanosiso kundoona madhokodheya eivahloya hosha dzinengene dzeiraramara mungazi mwavo izvizvinovadetsera kuona kuti utano hwavo huri pari mukupona kwavo .

Madhokodheya aakutobvawo muzvi bhedhlera eitohambawo mundawu dzine vantu anokabe bhora kana kurumba veito hloyewawo ngazi yavo kuone kuti inoda kuwedzerwa ere kana kuti iiswe imweni yakasiyanei nemuntu uwowo pasina mare inoduswa izvozvo tozvidawo nemumakanyi matinogara kuti vantu vahloyewewo ngazi yavo mukuwo uchiripo.

Ndenda dzakaita sana HIV dziyani dzinotodawo kuti munhu agare akangwaririke, zvinezvi wandu wari kumbopuwa zvekuti kana wari pabonde wadziwiririke muzvibhedhlera, wasinga dusi mare kuti ndenda iyi isazonesa.

Vanoshanda muzvibhedhlera vanotonyorawo zvakaita kunga zvikwangwari zvinenge zvine bizo rentenda yakona nezvinodiwa kuti ndenda iyoyo kuti isazoramba ichinesa. Izvozvo zvakanaka ngekuti hapana mari inoduswa kuvagari vakaita sesu vanogara mumabuya.

Vantu vanoshanda muzvibhedhlera vanotouya wo nemumakanyi mwedumwo veihamba nezvakanyorwa zvakaita kunge zvikwakwangwari zvinongane zveibhuya maererano nentenda irikunesa panguva iyoyo kuti zvingaitasei kuti tiidzivirire isati yapinda muvantu.

Ndinozvibonga yaambo zvinoita vantu vanohamba muzvibhedhlera veinganidze vantu, vanoti huyai nendumurwa dzenyu dzipiwewo zvekurya zvimweni zvakaite semukaka zvinoite kuti nyama yendumurwa igare iri pandau.

Vantu vanoshanda muzvibhedhlera vandouyawo mumakanyi umwo veihamba nezvikwangwari zvinenge zvakanyorwa nenda inenge yeinesa panguwa iyoyo, izvi zvinodetsera ngokuti apana muntu anenge eidusa mare chako kuverenga zvakanyorwa pachikwangwari wototeedzera wogara wakagwaririka kubva kundenda irikunesa.

Kana weide kuhamba ngendege kuende kunedzimweni nyika unenge unechibhuku pachibhuku apapo ndipo panenge peitokomba kutoti muntu uyu aana nhenda yaanayo kana uine nhenda iyoyo akuna kwaunoenda unopetuka kumuzi koogara kuitira kutinyika yauri kude kuenda isandobatwawo ngenhenda iyoyo.

Vantu vanoshanda muzvibhedhlera vanotouyawo nemumakanyi umwu veitihloya kungaite kuhamba kwengazi munyama. Atidusi mare chedu kurondedzera zvatinozwa tozodetsereka mukuwo uchiripo.

Vanodhanda muzvibhedhlera vanouyawo mumakanyi mwedumo votiunganidza vopedza votibhiira maererano nentenda inge heineaa kuti mungai dzivirira sei.

Banga rinoona ngezveutano rine vakuru vakona. Vakuru ivavo ndovanenge veitironzera kuti vantu garai meishamba nyara ntenda yakadai irikuda kuuya, totogara takatongwaririka isati yauya ntenda iyoyo.

Vanoshanda muzvibhedhlera vanotouyawo muzvikora zvakaite sana sekendari kana zvikora zvinofundwa nendumurwa vatori nemapepa avo akanyorwa ndenda inenge yeinesa panguwa iyoyo nezvinodiwa kuti nhenda iyoyo isaramba yeinesa, izvozvo tozvidawo nemumakanyi medu vahambewo nemapepa akanyorwa izvozvo ngekuti zvinotidetsera apana mare inenge yeiduswa chako kuita zvakanyorwa pabepa iroro watodetsereka.

Malariya ihosha isina kunaka inoda kuti muntu ayende ku chibhedhlera ando ningiswa nge mukuwo ngekuti aka nonokerwa uno pedzisira otopera simba zvekuti nyangwe kurya uno pedzisira asingacha koni.

Vanoshanda mu zvibhedhleya umu ngavauyewo nemu makanyi mwedu umu vano hamba veiti bhuyira dhenda iri kunesa panguva iyoyo veiti bhiyira futi nekuti inga rapwa sei izvozvo tinozvi dakarira ngekuti apana mari ino duswa vanongoti bhiyira chedu kungoita.

Maoko anoda kugezwa muntu asati arya kana kuti apedza kurya ngekuti dzimweni ntenda dzinogara mundwara saka ndwara idzi dzinenge dzeide kuti dzikokotwe ugare wangwaririka kubva kumatenda anenge einesa.

Chibhedhlera chega chega chatowe nemuchini wo yechingezi inohloye kuoneka kuti munthu uyu une ndani panongotorwe ngazi yemunthu yotoiswe pachimuchini ichocho choyobhuye kuti munthu uyu wakabvise ndani kana kuti aana ndani, izvozvo zvinodetsera ngekuti madziso emunthu akaningira anenge eingofungira kuti munhu uyu une ndani pamweni ndani yakhona panenge pasisina

Vaya vanohamba veitore ngazi ,vanoshanda muzvibhedhleya, vanotouyawo nemumakanyi umu vochidainza vanhu, vopedza vochitore ngazi voingwarira mavanoingwarira kuitawo kuti ndombi dzinode kubara- nekuti pakubara panobude ngazi yakawanda, dzizotutsirwawo ngazi iyoyo yatinenge tatorwawo ngevantu ivavo.

Ntombi dzayidedzerwa nyamashi dziyienda pachibedlera nendumurwa dzakona dziino hloyiwawo ngazi kuwonekwe kuti ichirikuhambe zvakanaka here. Pamweni pakona dzayi tonohloyiwa nemichini yechingezi inowone kuti ndumurwa iyi nyama yayo iri pandau here.

Vaa aaa vantu vanoti fundisire ndumurwa dzedu vangate madhokodheya ngavadzifundise ngerudo rwemene ngekuti mundumurwa umu ndimwona mune madhokodheya vafundisi pamwe chete nevantu vanozotsetsa.

Madhokodheya wanhu wabaari nerudo rwemene, tinozviona tikasvika muzvibhedhlere, wandu awa wanozi madhokodheya wakakosha, wanoda kuti nesuwo tireketewo nawo zvakanaka ngokuti wanoti detsera ngekuti hloya pamweni wakhona ngemwoyo murefu.

Madhokodheya vantu vakatikoshera mukupona kedu ngekuti ndivona vanotidetsera kutirapira ndumurwa dzedu. Pamweni pakona ndivona vanenge veyidzibayira kuti makodo acho agare akagwinya.

Endawo kuchibhedhlera kune vantu vakafunda ngezveutano, weindorondedzera zveuri kushangana nazvo mukurarama kwako. Vantu ivavo vane rudo rwemene. Vanotsanangura kuti ungahambisa sei zviro zviri kukunesa kugara mundaramo yako kuti ugare nevamweni zvakanaka kana kuti utano hwako ugare huri pandau.

Kana wazwawo panodaidzwe vantu ngemadhokodheya endawo undobhuyirawo madhokotera ndenda yauri kusangana nayo ngekuti vantu vanonzi madhokoteya ava vakatikoshera ende vane rudo rwemene. Zveshe vanenge veikudetsera. Hapana chavasingazivi maererano neutano hwako.

Ndozwe kubonga vantu vanoshanda muzvibhedhlera nehurumende inoite kuti inodaidzawo ntombi nendumurwa zvotouya zvotopuwawo zvokurya zvoita kuti nyama yendumurwa igare iripandau izvozvo zvakanaka ngekuti gore rineiri mvura aizikunaya vantu vanotoneseka ngozvekurya mumamizi umu .

Madhogodheya vantu vakabafundire kurapa vantu, vanerudo rwemene ngekuti unotosvikawo ipapo wotokuzwisisa wabhuya nhenda yaurikuzwa kana dambudziko rauri kusangana naro.

Madhokodheya vabari vantu vane rudo rwemene. Tinovaona muzvibhehlera umu ende madhokodheya zvakakosha. Vanenge veitibaira pamweni pakhona kutivhunza ntenda dzirikutinesa kuti vatidetsere.

Madhokodheya vabari vantu vane rudo rwemene ngekuti tinoona rudo rwavo muzvibhedhlera ndombi ikabara vanobate mwana uya vomise pakanaka vapedza vobvunze ndombi kuti utano wako ausi kunyanya kurwadza ere kana weida kupuwa mutombo upuwe.

Vanokhabe bhora kana kurumba vanofanira kugare veitwasanura nyama yavo kuitire kuti vasazozwa kumadhoyo kupanda vaakurumba kana vakhaba bhora. Izvi zvinotoita kuti muntu asakasira kubhadhla ngekuti vamweni vantu vanopona ngekukhaba bhora kana kurumba.

Kana weirumba kana kukabe bhora unofanira kuti ugare weitwasanura nyama yako. Kutira kuti woorumba usazowa pashi kana kufenda kana kuti dhoyo rangu ropanda.

Vanorumba kana kukabe bhora vanoda kuti varambe vechitwasanira nyama yavo kuti vasazozwe kupanda kwedhoyo vokabe bhora. Ngekuti vamweni vantu vanopona nekukabe bhora iroro kana kurumba otoonavo mare dzekubhedharire vana muzvikora. Kana mare yekutengavo zvekurya pamuzi ngekukabe dhora ikoko kana kurumba.

Vanorumba kana kukabe bhora vane muchini yavo yechingezi inovahloyawo ngazi kuone kuti ichikurumba zvakanaka ere munyama .Vatoriwo nemitombo yavo yavanomwawo pamweni pakona inoite kuti nyama yawo igare yakatwasanuka.

Vamweni vantu vanotopona ngekuita mitambo yani yekutakana ,beyitotakana kudaro vanenge beyitakana nevantu vanobva kunyika dzimweni otowonawo mari yekutengawo zvekudya pamuzi pake kana yekubhadharira ana kuzvikora.

Vanorumba kana kukabe bhora vanemitombo yavo yechingezi yavanomwa vasati vakabe bhora kana kurumba kuitire kuti vasazozwe kunika kedhoyo kana kupanda kemurenje ngekuti vamweni vantu vanopona ngekukabe bhora iri nekurumba ukoko saka vanoti vatwasanure nyama yavo ngekuti ndokwavanoona mutusu wekuti vatengewo zvekurya pamuzi pavo.

Kana weirumba kana kukabe bhora Gara weitwasanura nyama yako kuitire kuti wokaba kana kurumba usazonika kana kuzwa dhoyo kurwadza kana kuzwa kuzarirwa.

Vanorumba kana kukhaba bhora kana vayani vanokandirana bhora remaoko vatori nemadhokodheya avo avanotohamba nawo kuti kana azwa kunika kwedhoyo madhokodheya ona awawo unotovaronzera kuti dhoyo rangu ranika otopuwa mutombo wekuisa dhoyo rakhona iroro kuti aone kukaba bhora rona iroro.

Kana wazwa kupisa muviri endawo kuchibhedhlera undoona madhokodheya akuhloye aone hosha inonge yeipona munyama mwako izvi zvinokudetsera kuti nyama yako igare yakagwinya.

Kana wazwa kupanda kenyama usagara pamuzi enda kuzvibhedhlera undoone madhokodheya ikweyo kunenge kune michini inohloya uoneo kudetsereka wapedza kuhloyiwa.

Kwane michini yechizvino zvino yekuti unenge weibhiirana nadhokodheya wakaningira pamuchini iwowo iwewe uri kumuzi dhokodheya ari kuchibhedhleya kwake eikuvhunze kuti mitombo yauri kumwa iri kuvaka ere mwiri wako kana iri kugwinyisa ere makodo izvozvo zvakanaka nekuti aune mari yaunoduse kuende kuchibhedhleya.

Kana ndumurwa yako yazwe kupisa kwehloko usarambanayo iri kumuzi inozotopedzisira yatozwa kuremba nyama rumba nayo kuchibhehlera unoona dhokodheya aihloye mukuwo uchiripo.

Apana hlombe inoda kutakirwe munthu kana mutuso unoduswa. Munthu unongotora mashakani emutombo wechibhoyi wedu ouya otokwizira pachironda chaari kuzwa. Chironda ichocho pasina mazuwa marongomuna unotoona chatopora asina mare yaadusa kana kuenda kuchibhedhleya ikweyo.

Magomboti akatange maruwa akamera pamuzi panobaa jeka izvozvo zvinoite kutoti pamuzi paningirirke panenge pakati njurwi sepano poratidzawo kuti panogara vantu.

Magomboti akaita semaruwa akamera pamuzi panobaa jeka poningirika poitawo sepamuzi panogare vantu kwete kuti pamuzi panoite pasha go.

Ngekuti apana hlombe inochaiwa kana mari inoduswa kutora mitombo yedu yechindau iyi wazwe murenje kana mundani unondotora mashakani akona wouya wokwakwatidza mumvura wotomwa wotorapwe mundani kusina kuchibhedhlera kwawaenda.

Ndirikuti apana hlombe inochaiwa kana mare inoduswa kutora mutombo yedu yechindau iyi azwe mundani kana murenje chake kuende mushango kana mumbii mepato pawakamira wondotora mashakani ayo wouya woise pachironda watodetsereka.

Ngatiite ukama hwakanaka nevantu vanokona kushandisa magomboti kuitira kuti toodawo magomboti tazwa nhenda iyoyo tidetserekewo.

Mitombo yechindau ikadhibaniswa neyechingezi inogadzira mitombo inonasira bvudzi remuntu. Bvudzi rinoita remungezi muntu ari wemuma kanyi kanyi umwu imweni yakona mitombo inonasira kutsetsa ganda rekumeso.

Magomboti akanaka yambo ngekuti ukangomwa pasina mazuva marongo muna unenge watopona magomboti adusirwi muntu mare chako unengo enda pakamera wototora woto detsereka.

Vamweni vanthu vanoite zvekurima mitombo yechindau iyi votokaya mashakani akona kutondomatshwanya tshwanya vomaomesa vochindomatengesa votobhadharirawo vana vanenge vari muzvikora vochitengawo zvekurya pamuzi padoko padoko ndaramo yeienda mberi.

Magomboti akazodhibaniswa nemitombo yechingezi, anogadziravo mitombo inonasire vhudzi. Pamweni pakona anonasira mafuta anotsetsera ganda remuntu kumeso.

Ngekuti mitombo yedu yechindau inobva kumashakani kana kumumbuti. Hino aringabiri munthu asina kuona mututu wekuti afeme ndaramo yake iende mberi. Mashango iwawo nemumbuti zvinoda kuti zvingwarirwe ngokuti ndozvine ndaramo yevanthu pavanoona mututu wekuti vafeme.

Mitombo yechindau yedu iyi yakati chakata peshe peshe azwa kupanda kwemundani otora mashakani akona okwakwatidza mumvura otomwa otorapika kusina kuchibhehlera kwaenda .

Mitombo yechindau iyi imweni yacho yakaite michero unotorya paunotorya apapo inenge yeitogadzire nyama yemuntu. Nyama yemuntu inogwinya pamweni pakona inenge yeitorapa ndenda dzakaora semundani paya , izvozvo zvinotodetsera nekuti auna mare yauri kudusa kutenga mitombo yechindauyo.

Magumbuti akangotichakata peshe peshe. Anozomundane kana morenje chake kutora magomboti wo awa woshwanya shwanya ,wokwizira pamurenje papo kanapachironda wotopona usimari yawadusa.

Imweni mitombo yechi ndau ika mera pamuzi inoto dzinga ndunga ndunga dzikato dzingwa ndaraunda yoyo inenge yato detsereka kubva ku ndenda iya ye marariya yekuti muntu akanonokerwa unoto pedzisira atofa hino tototi mitombo yoyo ngaisimwewo ne pamuzi.

Mitombo yechibhoyi ikadhibaniswa ndeye chingezi inonasira ganda kana kwaiva nemakondo kumeso ganda redu rinonasirika kana wanga wakambotsva weibikanunoona ganda rako rekumeso rinoti njubu semuntu anenge eigara mumakanyi.

Vamweni vantu vanotopona ngekutengesa magomboti votobhadharira ndumurwa dzawo kuzvikora umweni unotohambawo ngemovha tengesawo ako magomboti uwane kupona.

Mitombo yedu yechibhoyi ikadhibaniswa neyechingezi, inogadzira mitombo iyani inorapa ntenda dzakaite seana HIV.Ntenda idzodzo dzinode kuti mitomboyi irambe iri muzvibhedhlera ,kuitire kuti vantu vauwane ngemukuwo.

Mitombo yedu yechibhoyi vantu vanotoisimire pamuzi kuitire kuti ouda unokasira kuuwana ngemukuwo akazwa mundani ototora mashakani akona ngekuti unenge akausima pamuzi otochwanya chwanya otomwa otorapike mundani asina mare yaadusa kuti aende kuchibhedhlera kondohloiwa ndidhokodheya.

Mitombo yechiantu yedu iyi inogadzirawo zvokurya zvinozotengeswa zviri mumabhodheya, zvokurya izvi ndozvinozopuwawo ndumurwa kana dzaenda muzvibhedhlera kuti dzigare dzakagwinya makodo.

Mitombo yedu yechindau iyi, ikadibaniswa neyechingezi, inogadzirawo mutombo unonasire ganda, rokuti muntu agageza nemutombo wowo, unowona ganda rake ronasirika. Ganda romuntu rinochinjurwe kuyita muntu wekuthawundi, iyena egara hake mumakanyi umu.

Mitombo yedu yechindau ikadhibaniswa neyechingezi, panogadzirwe mafuta anonasire anda. Ganda remuntu kunyanya ndombi rinochinjwa kuita sekuti ndombi yekuthaundi, iyo iri ndombi yemumakanyi umomo.

Mitombo yedu yechindau ikadhibaniswa neyechingezi zvinogadzirawo mitombo inonasire bvudzi ,bvudzi remunhu rinoita remungezi iyena ari hake mumakanyi umwu.

Mitombo yedu yechindau iyi ikadhibaniswa neyechingezi inotogadzirawo mitombo yekuti muntu unotanga atotsenga kana kumwa asati arumba kana kukabe bhora izvozvo zvinoita kuti muntu agre nyama yake iripandau kuti okabe bhora asangozwe kubika kemurenje kana kunika kedhoyo.

Mitombo yechindau iyi haina mare inoduswa unondotora mashakani wouya wochwanyachawanya wotodzodzera pachironda pasina mazuwa marongomuna unengene watopora usina kuenda kuchibhehlera.

Mitombo yedu yechindau ikadhibaniswa neyechiyungu inonasira mafuta anotsetsera ganda kumeso muntu ganda rake rinochinjiruka, oita wekutaundi, arihake wemumakanyi.

Mitombo yedu yechindau iyi vamweni vanhu vanopona ngekutoitengesa veitoonawo mare yekutengawo zvekurya pamuzi kana unendumurwa wo dzirimuzvikora ndopounoonawo mare yekudzibhadharira kuti dzinofunda dzakdakara kuzvikora ikeyo.

Vamweni vantu vanopona ngekutengesa magomboti umweni unotohamba nemovha yekutengesa magomboti vamweni veibhadharirawo vana muzvikora umu nekutengawo zvekurya pamuzi.

Magomboti haana mari inoduswa, chako muntu kutora magomboti wondokwakwatidza womwa wotorapika mundani, kusina kuchibhedhlera kwewaenda.

Apana Mari inoduswa pakutorabmagombotj kana hlombe inoduswa Inovhairwanmuntu enda kotora magomboti ukwantisenmumvura umwe urapike mundani.

Vanthu vanokarakadzirwa kusima mitombo yedu yechindau padhuze nepamuzi, kuitire kuti wazve murenje wototore pawakausima pamuzi pako wotokwizira mashakani akhona. Watodetsereka ,usina mare yawadusa.

Magomboti akangomera peshe-peshe akati chakata, haana mare inoduswa. Muntu unondotora mashakani ouya okwizira pachironda, pasina mazuva marongomuna unengeni atopora.

Mitombo yedu yechindau imwi imweni yakaita kunge gezhani inotorape muntu kana vazwe chironda votora vondoritswanya-tswanya, voisa pachironda ipapo vatobetsereka usina mare yavatora kana kukwire bhazi kuenda kuchibhedhlera chekutaundi.

Mitombo yechibhoyi yakangomera pesepese, imweni mumamunda kana mumapato. Kana woozwe mundani enda kumutombo, ungaita wakamere mumunda wosvika wotora mashakani akona woise mumvura wotomwa wotorapika usina kuchibhehlera kwawaenda

Mitombo yechindau iyi ngokuti yakamera peshe-peshe imweni mumhiri mepato imweni mumunda. Azwe murenje kana mundani ondotore badza otse makwati akona kana mudzi ouya otokwakwatidza mumvura otomwa asina chibhebhedhlera chaaenda.

Vanthu vanosisa kuziva magomboti ngekuti anodetsera yaampho azodusi mari yekuenda kucheibhedlera kana wakasima magomboti unenge wototora magomboti aya weizvirapa semunthu padoko padoko ndaramo yeitoenda mberi.

Mitombo yechindau imweni inomera mumuzi mumapato nemamunda asi iya inomera pamuzi yakanaka ngekuti inodzinga ndunga ndunga dzikadzingwa ntaraunda inenge yangwaririka kubva kudenda riya remalaria rinotouraya kana muntu rikanonokerwa kurapwa.

Magomboti amweni akamera pamuzi anobanasira pamuzi panojeka. Nekuti anonga ari maruva izvozvo zvakatonaka ngekuti pamuzi panoti njurwi potoningirikavo kuitavo pamuzi panogare vantu.

Ngatiite ukama hwakanaka nevantu vanokona kurima magomboti kana kuziva magomboti kuitirawo kuti tazwawo ndenda inoda magomboti vatipewo tibetserekewo mukuwo uchiripo.

Ngatiite ushamwari hwakanaka nehama dzedu dzinoziya kushandisa magomboti, dzizotipawo magomboti kana tooda kumashandisa, ngekuti anorapa ntenda dzakawanda yaampho.

Magomboti anogadzire mutombo inoite kuti vanthu varapwe asi amweni anonasire pamuzi panobaajeka ngekuti anenge ari maruwa. Pamuzi panoningirikawo poitawo sepanogare vantu.

Mukupona kedu ngatingwarire magomboti, ngekuti ndeanotidetsera. Mare dzekuenda kuzvibhedhlera atina, tinotoponawo ngekutorawo magomboti mumamunda kana mumbhiri mepato maakamera.

Vamweni vantu vanotopona ngekurima magomboti. Vamarima kudaro, vanondomatengesa, votobhadharira vana vavo muzvikora. Umwe unotohamba nemova yekurima magomboti.

Mitombo yedu yechindau iyi yakamera pese-pese. Imweni iri mumapato imweni mumunda. Azwe kupanda kwechironda unondotora mashakani akona otswanya-tswanya okwizira pachironda ichocho. Pasina mazuva marongomuna unenge atopora, pasina kuenda kuchibhedhlera.

Mitombo yechindau imweni inotoyita zvekutorimwa iri muriwo, paunenge wotorya muriwowo nedindite rako unenge weyitorapika mumwoyo, padoko padoko ndaramo yoenda mberi.

Mitombo yechingezi inobve kumashango kana mumbuti. Hino haringabiri muntu asina kuona mututu vekuti ararame. Mututuwo unobva kumumbuti nemashando. Saka zvinoda kungwarira nekuti zvine ndaramo yevantu.

Vamweni vantu vanotoita zvekutorima mitombo yechindau mumamunda umu. Hino ngetiite ushamwari hwakanaka nevantu vanoita zvekurima mutombo iyi kana toidawo vaonewo kutidetserawo.

Mahomboti akatanga maruwa akamera pamuzi panobaa jeka pamuzi panokhombe kuti pari kugare vantu kwete kuite sekuti pamuzi pashango ipo pane vantu.

Ngekuti apachairwi muntu hlombe kana kuduswa mare watozwe kupanda kehloko wotondotora mutombo wako wechibhoyi unoenderana nekupanda kehloko wouya wotokwakwatidza mumvura wotomwa ipapo unodetsereka ngokuti unenge usina mare yawadusa.

Imweni mitombo yedu yechindau ikamere pamuzi panojeka yotodzinge ntunga ntunga dzikatodzimwa pamuzi ipapo panenge pangwaririka kubva kuntenda yemalariya yekuti muntu akatotame mutombo unotofa.

Mitombo yechindau yakangomera peshe peshe apadiwi mare kundotora mutombo wechindau unondotora kana riri gehlani wondotora gehlani rako wouya wondorape paunozwa ipapo.

Apana mare inodiwa kana kuchaira muntu hlombe weida kutora magomboti unotora mashakani wosvika wondokwakwatidza mumvura womwa wotorapika mundani usina kuchibhedhlera kawaenda.

Ngekuti apachayirwi muntu hlombe, kana kuduswa mare kutora mutombo wechindau, kana wazva murenji, wotora mashakani akhona otsvanya tsvanya, wowuya wokwizira pachironda ipapo. Pasina mazuva marongomuno, unowana chapora, usina kuyenda kuchibhedhlera kana kudusa mare yekuwona dhokodheya.

Magomboti anobarawo michero yokurya inoite kuti muntu akarya nyama yake inogwinya pamweni pakona auzobatwi ngendenda dzakaita semikhuhlani.

Vantu vanosisa kuti vasime mitombo yechindau pamuzi. Ngokuti imweni ikasimwa inoite kuti ndunga dzidzingwe. Ndunga dziya dzikadzingwa ntaraunta inenge yatongwaririka kubva kundenda iya yemarariya yekuti muntu akanonokerwa kupuwe mutombo unopedzisira atofa.

Vamweni vanthu vanotorima mitombo yedu yechindau iyi wototengesa mashakani akhona kuvanthu vaya vanoda kubatsirwa vanenge vauya veizwa ntenda dzakaita sezvironda zvisikaperi n'anga ndodzinoshandisa makwati edu echindau dzotodetsera vanthu n'anga iya inotohambawo nemovhangekuti vanthu vanouya veitenga mitombo pamuzi payo apapo.

Mitombo yedu yechindau vantu vanotoitengesa votoone mari yekuti vatengewo zvekurya pamuzi. Vamweni vantu vanotoonawo mari yekubhadharira vana kuzvikora zvakaita sanayunivhesiti. Umweni muntu unotohamba nemovha ngekutengesa mitombo iyona yedu yechindau iyi.

Ngatiite ushamwari hwakanaka nehama dzedu dzinoziya kurima ghehlani, kuitira kuti kana tawirwa ngedenda ghehlani rakona rinotirapa mwiri yedu.

Ngekuti mitombo yedu yechibhoyi inobve kumumbuti kana kumashakani. Hino akungabiri muntu asina kuona mututu wekuti afeme mundaramo mwake. Mututu uvo unobve kumumbuti nemashakani saka zvinode kuti zvingwarirwe ngekuti ndoozvine ndaramo yevantu.

Ngekuti apana hlombi inoda kuchairwe muntu kutora mutombo wechindau wazwa mundani unotore mushakati ako wouye makomboti dzo uri pamuzi wotomwa mashakani aya otokurape mundani pasina mare yawadusa kuti uone dhokodheya.

Mitombo yedu yechibhoii iyi vamweni vakona vanoitora iri michero dzakasiyana-siyana vouya vodzidhibanisa muchero idzodzo votomwa. Paunotomwa muchero iyoyo vadhibanisa otorapike kupanda kwemyoyo kuya. Ngekuti dzimweni ntenda dzakaite sekupanda kwemwoyo kunode mare yakawanda kuti mundorapwa muzvibhedhlera. Ngokuti vantu vakanaka vanoshanda muntaraunta mwedu anototoravo mitomboyo yechindau veitodhibanisa veitomwa padoko-padoko ndaramo yoenda mberi.

Negative nehushamwari wakanaka nehama dzedu dziboziva kushandisa mbuti kuitira kuti tinoona kushandisa magomboti awa dzitibhiire kwanoonekwa.

Ngekuti mitombo yedu yechindau iyi inobve kumashango kana mumbuti imweni mimbuti inotope bvute kuvana kunyanya vana vaya vanofunde muzvikora vaya, imweni inotonasire pamuzi ikatosimwa pari pamuzi zviya potojeka.